Loori n saɣam ʒiya loori maa zuɣu nyɛla zaɣ piɛlli ka di loɣu maa nyɛ zaɣ dozim ka niraba ata ʒi o tooni ka so neen sabila bi puuni so yɛla liiga ʒiɛ pa neen sabila maa zuɣu ka liiga maa booi zaɣ piɛla piɛla ka bi pili zipili dozim

Niriba n laɣim laɣingu ʒiya kani kpem bɛ bi sunsuuni ka teegi o nuhi ka yi liiga sabinli ka zaŋ liiga piɛlli yɛ gbunni.

Doo n ʒiya ka yɛ chinchin niɛma ka yɛ liiga dozim gbunni ka zaŋ liiga dozim shɛli n pa o boɣu ka gbubi baaji ƶiɛ ka pili zipili piɛlli ka di booi zaɣ sabila ka bin nyura ʒɛ o sani

Duu puuni ka niraba bɛ ka teebuli ʒɛya teebuli maa nyɛla zaɣ dozim ka bindiri ŋmana tam dizuɣu bindiri ŋmana maa nyɛla zaɣ piɛla ka bia maa pii bindirigu niŋdi doo maa nolini doo maa kpala ninkpara ka mali o teengi zali

Niriba n ziya ka loori sabinli za bi sani loori maa yɛanga sabila namba piɛlla ka tihi za o yɛanga ka yili za niriba maa yɛanga.

Paɣaba mini dabba n bɛ duu ka duu maa puuni niŋ zaɣ piɛlli ka teebuli ʒɛ duu maa puuni teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka dabba maa mini paɣaba maa shab ka bi so neen sabila sabila ka shab so neen piɛla ka foon nim pa bi tooni ka labtop nim paya

Bihi mini ninkura n ʒiya ka bia yino ʒi bi tooni ŋmɛri Gungoŋ Gungoŋ maa ŋmɛbu maa shee maa nyɛla zaɣ piɛlli ka di luɣa niŋ zaɣ ʒiɛ ʒiɛ zaɣ sabila sabila ka bia maa piri namdi dozim ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka ninkurigu ŋun ʒi bia maa nyaangu maa gobi chinchin ʒiya